Ekereziya mpango ei abakristo barikushabiramu rwagati yaayo ahaiguru, ahaiguru y'eibaati hariho omusharaba, omu maisho g'ekereziya harimu ebimuri, ebimuri bibiri byakinyatsi nibiringwa aha rubaju rw'ebimuri hariho ekindi kimuri ky'omuti gw'enkindo nakyo ky'erangi ya kinyaatsi

Abazaani b'omupiira munaana bari ab'ekibiina kimwe nibazaana omupiira nibaguzaanira omu kishaayi kirimu obunyaatsi